Puulattida zo'o adussa qoliyaa maayada bakushiyan xoqqu oottada oyqqida puulattida maccaasiyo. Ha puulattida maccaaseeppe guyye baggaara mittayinne aaho dembbayi beettes.

Qoodan naa"aa gidiyaa gunduntatti maraaranne ayiyaara issippe eqqidaageti ha simmi xeelliidi de'iyaageti beettoosona. qassi sintta baggaara maray de'iyoode guye baggaara ayiyaa de'awus.

Issi ooso keettan issi maccaasiya eqqada komppuuteriyan ba oosuwa oottaydda de'iyo wode hara kayaa naagiya asati qassi I matan oydiyan uttidosona.

issi wolqqama shuchcha keettay de'iyaagappe sintta baggaara keehi aaho ogee de'ees. he ogiyaa bolla cora asay yaanne hanne hemettiidi beetiyaagee awa bii?

Issi yelaga na'aa misiliyara de'iya maxxaafay de'iyagaa bollan adussa xuufee xaafettidoy ayba doonaanee? Ha xuufee qonccissiyobaykka ayba gidana danddayees geetii?

Hana na'iyaa bana wolaytta gaada qonccissiyoode taanikka wolaytta gidiyoogee tawu hassayetti aggiis. Na'iyaa hadiyaa maayidoogaara xeelliyode be'a niyyoo eqqa garmmaamawusu.

Godaa yesuusi kirsttoosa ammanidi ekkida asay daraphphan koyree yexxishin uttidi siyiiddi diyagee beettes. Hagaadan asay cogochchi uttidi asay qaalaa siyiyode tuma keehin ufaysses.

Issi woyshshaappe dadettida zambbiliyan ubbaykka ha duuxxidabaa milatiya timaatimee, burtukaane, tuumoy, woyniya giyo mittaa ayfeenne hagaa mala harabaati kumi uttaagee ma ma gees.

Wodee ehiido zammaana buquratinne buqurata go'ettiiddi de'iya asay beettees. Ha buqurati asay banttana koshshiyabaa qosidi oyqqanaassinne oosuwa eesoyanaassi go'ettiyo buqura qommo.

Paraa giyoogee asay issippe hara sohuwaa baanawu woykko toggawu go"ettiyoo so meedoosa. Issi hadiyaa maayida huuphiyaara goofaree paraa toggi wottiis

Haattaa giyoogee mereta imota gididi issi heeraappe here kanttidi goggiyaa qassi shemppuwaara de'iyaabatussi loyttidi koshshiyaa mereta imota. Mittay mereta imota gididi daro go"aa immiyoogan eretees.

Bullukkoy macca asay gixxidinne mayyidi during giigiya wolayitta wogaa qonccissiya mayyo. Dungguzzay qassi wolayitta attuma asay sure kessidi gixxidi wolayitta bessiyoogaa.

Asay ba puulaa gujjanawu worqqappe oosettida qooriyan wottiyoba hayttan wottiyobatanne kushiyan wottiyobata go'etees. Ha miishshata bayzziyosaykka giyan zal'ee keettan de'ees.

Dumma dumma wolayitya baalaninne wolqaama ufayossay kiyiyo wode qassikka bonchcho imttay yiyo wode wogaa durssaa duriyaageeta. Wolayitta hadiyaa maayi uttidaageeta.

issi lo'iya shuchcha ogiya boli diya maata mala meray diyo dozzati beetees. ha sohoykka daro wode zanaqanchchati yiidi be'anawu maadoosona.

Asay ba maayuwa meeccanaassi dumma dumma maayuwa geeshshiya saamunata suuqiyappe shammees. Qassi haatta saamunay maayuwa meeccanawu daro injjenne maayuwa loytti geeshshees.

Ha maayuwaa bayzziyoo keettan maayuwaa shammanaassi xeelliiddi de'iyaa asaa qoodayi aappunee? Ha maayo keettan bayzziyoo maayotu giddon aappun qommo qolee de'ii?

Wolaytta biittan kushe Hiillan merettiya urqqaa miishshatuppe issoy keriya. Ha urqqa miishshay wolaytta dere asay dumma dummabata kattanawunne meeccanawu maaddees.

Damota deriyaakko boos yaagiyaa xuufiyaa matan eqida naa"u naati wolaytta wogaa maayuwaa curqq pude denttidi som'uwaa poissidi pootuwaa denddidi de'oosona.

Hagee issi dottore luxettaa luxxidi wurssoogappe denddigan wurssettan anjjettidagaa sunttay dottoriyaa mogesa firiyaa yaagettiyaa bitanee pootuwaa bolli uttidi haa nuna xeelliidi de'ees.

Away daroppe awaxxido aaho dembban qeeri qeeri maata gidoon eqqida urqqa maxi maxidi miyaa biyyuwaa giyo wogga kapuwaa. ayibakko xeelli uttis.

Attuma naati bantta tohuwaan wottidi hemettanawu maaddiyaa caammaa meray aybaa milatii? qassi ha caammay uttido sohuwaay garssaara de'iyaagee aybaa milatii?

Laa asa ubbawu diya wogaynne a maaray mankkaykka heeraappe heeran qassi issoy haraappe daroban dummatees. Shin tana issi xantta bessiya asa be'iyode dagamay worees.

Wolayttan beni nu aawatu wode daron eran liiqida asata gidin qassi erettida wolqqaama as gidin qassikka biittaa ayssiyaa wolqqaama asay des. Etuppekka tigistti taagaayee giyo asi beettes

Naa"u wodalla na'aynne geela'o na'iya bootta maayuwaa maayidi ekketoogaanne gelettoogaa bessiiddi doosona. Ekettiyoogeenne gelettiyoogee xoossappe imettida bonchcho siiquwa qonccissidi issippe de'iyo deettaa.

Horoophiliyaa malatiyaagee saluwaara paalliidi de'iyaagee ba naa"u baggaara de'iyaa qefiyaa malatiyaagaa aybee? qassi duge baggaara de'iyaa yanxxila milatiyaagee ayba getettii?

Issi kushiyan shociyoo buquraa oyqqidi oydiyaa bollan qeeri kuwaassiya wottidi yaanne haanne shociyoo kaa'iiddi diyaa naatinne eta xeeliya asati de'oosona. Ha kaassaayyo sunttay oonnee?

Dumma dumma caammata sharaa bollan laali wottoogaa bayizziya mishiree meray ayi malee? Iippe sinttaara karetta kalssiya wottidi eqqiday macceeyye attumee?

Beni wode luxettaa luxiyaa naati poo'oy de'iyo sohuwaa issippe shiiqidi luxoosona gaasoykka he wode poo'oy biittaa bollan daribeenna. Luxiyaa asaayyo awudenne xayanawu bessennabati biiriyaanne dawutaraa.

Issi issi asay oottiyo dumma dummabati asaa de'uwa bollan daro qohuwanne qassi asay hirgganaadan oottoosona. Uba taani asa bollan qoho gattiyaba be'anaappe gays.

Mittaa puutee gamma gakkibenna ubbakka qassi bonccuwanne sheleeshshuwa koyyiya guuta mitta qommo. Ha puutiya laali tokkiddi mehiyappe naagin dicciiddi gakees.

Zino woggaa nu woosa keettan issi yettaa cita diyaageeti yexxido yettay keehippe lo'es shin he yettaa eti waati wati kessidonaa?

Issi keetta matan kuwaa mittaa tokkiyogee he heerassi irxxa carkkuwa ehiyogaaninne qassi kuwa gididikka shemppanawu maaddees. Hegaa xalla gidenna xeellanawukka lo'ees.

Toophphiya giddon gita sunttaara de'iya xoqqa kawo yunverestteti oonee oonee? Ha yunverestteti biitteessi koshshiya asaa wolqqaa murutissiyogan bessiiddi de'iyo beeray ay malee?

Cora qumaa qommoti keehippe lo'iya sohuwan issippe shiiqidaageeti beettoosona. Ha qumatikka asaassi bollaa minttiyoogan, harggiyaappe pattiyogaaninne miin namisawu maaddiyogan cora go"aa immoosona.

Kawotettaa giddon seeraa nagissiyaa xaaceti issippe uttidi issi yohuwaa bolli tobbiiddi de'iyaageti beettoosona. qassi etikka qoodan muleera heezzaa gidiyaageti beettoosona.

Mantta Redda Geetaachchoy cenggurssaa aattiya miishshaa woyikko pomppaa go'ettidi asaa sinttaani haasayees. Appe guyye baggaara karetta merayi de'iyo maayuwa maayida asatinne keettaa godayi beettees.

Issi heeray xeelanawu keehin puualattidi injjetees. Heeray miittan irxxa maatan biittay kalotenan agiyode Xoossi medhdho saluwaara paaliyaa kafoykka ufayttees. Hagaamala sohoy gaxare baggaara de'ees.

Asay baalay gakkiyoode woykko bullachchaa keessidi cimataa maanawu karetta loggomuwaa bolli pilay de'iyaagaa bollan adil'e ciishsha meraara de'iyaagee ayba getettii?

Naa'u gediyan hemettiya kaame keehippe eesottiyanne buquranne asaa yuushshiya zamaana toga miishsha. Ambba puula shuchchay qassi asaynne kaame hemettiyo shuchcha.

Ogiyaappe ya baggaara de'iyaa qorqqoruwaan direttida keettay o keettaa getettii? qassi ha keettaa miyiyaan de'iyaa maataa sunttay ayba maataa getettii?

Taani manchchisteriyaa toho kuwaasiyaa citaa kaassanchchata be'iyo wode tana yera yera gees gaasoykka ta eta keehi dosays. Salo mera maayoy tana ufayssiya maayo.

Hagee maataappe keexettiya keetta qommuwaappe issuwa gididi asaynne mehee ssippe de'anasssi maaddeees. Zin"idaagee qassi ba gediyan hemettiya mehe qommo gididi shukkidi ashuwaa maanaassi maaddeees.

Masoope dumma dumma orddenne mino maatappe daddettiya qumaa wottiddi maanawu maadiyaso gido buqura. Ha so gido buqura hiillanchchiya ba kushiyan daddawusu.

Dumma dumma poototanne erissota asaassi giigissidi aahuwan woykko haahuwan beettiyadan oottidi kessiya maashinee de'ees. Ha maashineekka ubba sohuwan coo beettenna.

Beni wodee billukkuwaa danccidi baalaa bonchchanawu kiyidaa asa qoodayi woyisee? eta goddon aappun attuma asay diyaakko qoodidi erana dandiyiyaa asi dii?

Issi quma keettan kushiyaa me'ettiyoo sohuwaan issi bitanee hokkidi meccettiidi de'iyaagee maayido shuraabiyaa meray aybaa milatii? he keettaa sunttaykka oonee?

Nu wolaytta sooddo yumbberesttiya giddon daro lo'iya lo'iya xellanawukka puulattiyaa cora sohoy de'ees. Ha sohuwan qassi darotoo wode tamaareti shemppo saatiyan ba laggetuura pootuwa denddoosona.

Bottle caammay darotoo suriya gixxiyaa naati wottiyoogaa. Ha caammaa wottiday asa meegoy boccenna qassikka iitabay caddenna hegaa xallan gidenna puulaakka gujjes.

Motoriya haatta kare efiidi meecciya asa be'iyo wode xurqqayyiya ekkada goodaa sikkiyaakko taassi woppu gaana. Taani motoriyan uttada awakko biyode tana dura dura gees.

Uuttaa tokkanawu koyrottidi haaxaa phalqqiichettees. Yaani makkidinne he haaxay gakkiyo wode qassi hem'i giigissi wottido biittaa bolli laalidi tokki aggeettes.

amaarattuwan "ifedirii yetimihirt siltenaa" yaagetiyaa xifatee xaafetaagaappe garssa bagaara qassi daro karetta xifatiyan xaafettidabati haraatikka beetoosona. etawukka qassi hara birshshettay des.

Mitta ayifeta bayzziyo sohuwan woykko giyan mitta ayifeta tookki uttida aappun saaxineti de'iyoonaa? Ha mittaa ayifetuppe corattiyaa mittaa ayife qommoti ayibe ayibee?

Ortodookise ammanuemwaa maaran ximqqataa baalay gakkiyyo wodiyan sinttaara kaalettiyaageeti woykko qeeseti asaayyo qaalaa odi makki he ximqqataa wogaa poliyoogee ayba lo'es giidetii?

Issi shorennasaan uttidi giya gidon shanxxaa hiixxidi maxiniyanne xiilliya bayzziya asaynne shammiya asay beettiyaga gidishshiin hagaa mala asaykka keettay de'iin ottiyakko kawotettawu giiraa immana shin haakko waatane!

Toho kuwaasee salo gufantton daro asay allaxxanawu dosiyo ispporttetu giddoppe koyro xekkan beettiya isipportte. Isporttee nu bollawu keehi daro lo'o.

Shonkkooroy goshshaa murutaape isuwaa gididi dumma dumma maaduwaa immees. Hagappe issoy sukariyaa murutaa ayfiyaa kessanawu, gom'iyaa aaga xogganawu, a gom'iyakka anccidi mal'iyaa ushshaa aganawu maadees.

Issi sohuwan injjeeraappe oosettidi giigi uttida qumay ka'i giigidi diyaagee beetees. ha qummay asay maanassinne qassi appe ekkidi miyoogaappe aaruwaa be'anawu go'ees.

Asay beni keettaa keexxi simmidi ba kariyaa ipittaan gorddiyoogee adhdhin ha'i qassi wodee eehido zammaana penggiyaa birataappe osettiyaaga gaammoy adhenna!

Issi bitane wolaytta wogaa maayyuwaa mayyidaaga sinttan issoy maayyennan uttidi ay ootti? Etappe guyye baggaara de'iyaa dumma dumma xuupiyan xaapettidaage ay qonccissi

Maattaa xiilliyaa giidi asayi giyaan bayizziyooge dere ayiba iitiyaaba giideti. A michchiyaa haattan maaridi uyiyoo wode maatta maattakka giyaaba gidenna.

Xale keettay dumma dumma harggiyappe pattiya xale bayzzettiyo buzo woykko kawo eqotta. Ha xale keettan dumma dumma xaletti bantta kiitatura bayzzettosonna.

Bootta shuraabiya mayyada ba bootta achchaa dooyada zin'ida arssa yelaga na'ee sunttay oonee? Iippe huuphessa baggaara xaafettida xuufee ayibaa qonccissii?

Wolaytta wogaa maayuwa Woaytta asay ubbay maayiyo wode Wolaytta giddon asawukka puulay gujjees. Sagaayoynne migidoy ubbakka puulaa gujjiyabayuppe amaridaageeta. Hagaa mala alleeqota asay go'ettana koshshees.

Katta keettaa sinttandaro oyideti issoy issuwara bollan dooretti uttaageetuppe sintta baggaara diya samaaye buquraa go'ay ayibee? Ha keettaa guyyessan ayibi dii?

Issi aaho gadiyan diya uuttaa haaxaa maaran maaran tokki wottidoogee xeelliyode keehi lo'es. Ha uuttaa laalidi tokkiyaakko awuppe awa gakkane?

Sintta baggaara zo'o merayinne miyyiyyaara qassi karetta de'iyo kushiya baatire wuyigiyan zin'iddaage beettees. Baatiriyaappe garissa baggaara bulla meray de'iyobay sa'aani micetti uttiis.

Biitta goyiyanne biitta bookkiya gita kaame asaa mataara guummiiddi kanttiyoode biittay sa'ay asaa bolla kifile ubbay yashan seerees. Matan eqqikko ubba hayqqana haniyabba malatees.

Nu heeran asay haytta woykko boncco tukkiya essanaassi daro wode sawiya aguppiya naatira yeggidi essoosona. Aguppe qassi tukkiya daruwa camettees.

Issi salo mala meray hiixettido sharaa bollan dumma dumma buqurati miccettidaageeta gidishin, he buquratu sunttay oonee oonee? Ha buquratu giddoppe jabanaa shidhdhay aybippe merettidee?

Issi ambbaa gidon de'iyaa keettaa yuushshuwan yaaranne haara aykko malatiya heljeja muuziya gaariya kunttidi yuushshidi shamiyaabaa koyiyaa yelaga naati aybba michchiyoonaa tana!

Issi suuqiyan zal"iya zal"anchchay shammiya izaawatu koshshaa kunttanawu ay oottana koshshii? Ha suuqiyappe dere asay aahuwan shammana danddayiyobati ayba gidana danddayiyoonaa

Cora attuma asatinne macca asati issippe gididi issi mala maayuwa maayidi de'iyageetuppe maccaageeti woysee? Sintta baggara sa'an uttidaageetu qooday aappunee?

A meray karetta gidido zammaana woykko wodee ehido buquray ba bolli payduwaa oyqqi uttidagee aybisi maaddii? Qassi a shammiyo miishshayka woysee giyaan?

Mattay keehippe mino gidida paalliyaabatu qommo gididi pala mal"o eessaa medhdhiyoogan merettees. Eessay ciishshaa , haattanne darobaa mattati shishshidi medhdhiyo qumma qommo.

Awa biitankka seeray asaa naatussi koshshiyaba gidiyo gishshawu seeray naagettanawunne seeraa naagissiya asaykka de'anawu bessees. Seeray xaykko biittaa sarotettaykka baawa.

Qoodan keehi cora gidida asay bootta qumaashshaa gullettidi issi woosa keettaa ssi zagon uttidaageeta gidishin, woosa keettaa man'iyaan Toophphiyaa banddiray de'ees.

Gordda de'iyaa keettay beettiyaagaa miyiyaan bolla baggaara adussa sohuwaa biida wodoroy aybagaa getettii? qassi ha keettaa meraykka aybaa meraa milatii?

cora asati issippe salppiyan eqqidoosona. hegetuppekka qassi amarodaageti toophiya banddiraa maayi uttidoosona. hinkkoti qassi zo''uwaara boottaara walahettidaaga maayidoosona. hageetu qooday aappunee?

Oyddaa gidiyaa macca asati de'iyoode issina etassi ayyiyoo malatawus. qassi naa"u yelagati gidduwaan uttidaashin issi qeeri na'iyaa qassi ha baggaara uttaasu.

Heezzu wodallatinne issi macca na'iya issippe gididi qumaa moosona, ha yelagati miyo qumay ayba geetetti? Qassikka ha qumaa matan utidda ushshay aybe?

Zo'o mattoyiyaa ushshaa qommo gididageti maaraara birilliyan tigetti uttidaageti qooday woyssa getettiyoonaa? qassi ha ushshaa sunttaa oona giidi xeeganawu danddayiyoo?

Issi sohuwan barkka issi keettay de'iyaagaa gidishin, ha keettay awa heeran keexettii? Keettaassi qommo baggaynne xade baggay aybin kamettidee? Keettaappe yabaggaara aybi de'ii?

Issi asay yeletaa gallassaa woykko gelettidonne ekettido gallassa bonchchanawu giigissido soho malatiyagaa giddooninne sinttan ayba ayba buquraynne xuufe qommoti beettiyonaa?

Karettaappe zo"uwaappenne adil"ee ciishsha meraappe merettida huuphiyan wottiyo qophphiyaa wottida bitaniyaa. Wolayitta doonan ubbatoo biddiyaa deretettaabaa haasayiyaa wolayitya telbejiiniyaa giyoogaa.

Bulashettiyaa macca naati maayiyoo maayoy de'iyaagaa keran nacca naatussi immiyoo keettay de'iyaagan macca naati batta bullachchaa galassi aappun biraa qanxxidi maayiyoonaa?

Naa'u haatta soossoy issippe kakka huuphiyappe goggiyanne haatta heeran de'iya doozatta be'iyoode xoosa merettay salo gufantto mule malaales. Haattappe kiyiya cuwaykka malaales.

Keehippe cora geela'otti issi mala adussanne puula maayuwa maayiddi bantta kushiya pudde denttiddi yexxosonna. Qassikka issi issi guuta naati etta de'osonna.

Itoophphiyaa biittee banddiraaranne qassi russiyaa biittee baddiray issoy issuwaa giddo gelidaagaa be'iyoode asaa huuphphiyaan aybi siyettii? eta meraykka aybaa milatii?

Issi ashoy bayzzettiyoo lukandda keettaa giddon ashoy de'iyaagaa gidishin, ashuwa bollan de'iya boottaabaa woygiyoo? Ashuwa man''iyaan zokkuwaa zaaridi eqqida bitanee ay maayi uttidee?

Issi heregan oosettida maskkootee de'iyaagaa gidishin, he maskkootiyaa giddoora beettiyaa buqurati aybee aybee? Kare baggaara de'iya dumma dumma buquratu sunttay aybee?

Hagee timaatimee daro asay kai'beenna qayyiyan qassi kattidi woykko hara kattaara wolakkidi miyode keehippe mal'es. Shin asay ka'ibbeennaagaa miyogee lo'o gidenna ayssi giikko harggiyan oyttana danddayes.

Macca naata luxissiyoogaa beni asay karidi luxettaappe guyye ashshiisi shin ha'i wode macca naati attuma naatuura lagge luxees. Macca naati bantta huuphiyaa geeshshidi meeccana koshshoosona.

Wolaytta dere asay ba yettaa miishshata medhdhidi ba yettatun salo gufanttuwan xeesettidoogee keehippe ufayssiyaba. Ha dere asay ha hiillaa awuppe ekkidaakkonne maalaalees.

Issi keehi gita haattay de'iyagaa yuushuwan qassi adankka wogga dereekka beettees. Ha haattaynne ha deree he ba de'iyo biittaassi daroppe go'ees.

Issi arssa meraara lo"iyaa sintta baggaara orddiyaan dooqissada guyye baggaa yeddaagada hayttankka alleequwaa wottada dereqqa xeellayda de'awusu. Hegaa bollankka puulanchchanne gidida meraara de'awusu

Ha na'eeyo de'iyaa eqqoynne ubba qassi meraa arssaa boljjojjaa be'iyoode taayo wozanaa kanttawusu. Meraykka shin ubba huuphiyaa loshkkaariyaa xeelliyoode ubbakka garmmaamawusu.

Naa'u tohuwa kaame eqiddo zamaana shuchchay ambbassi puula naagiyaanne kaametti issi sohuwappe hemettiyo puula shuchcha. Ha qeeri kaame qassi asaanne buqura caanees.

Issi katta xaaroy woykko zamaana distte taman woykko istoviyan deiyage beettees. Ha disttiyaa giddon kattidi dei'yoge aybe? Ayba allaliyawu go'etiyobe?

Wolaytta wogaa qonccissiya dunguzzay woykko hadiya giyooge kushe hiillanchchati bantta hiilla go'ettidi daddiyo maayo qommo. Ha maayoykka wolytta wogaa maayo gidiyoogan maaddees.

Elektiroonike miishshatuppe issuwa gidiya buddeenaa uukkiyo bashee des. Ha bashee koorinttiya wolqqan oottiya cuway nuna qohennaadaninne nu wodiya qoraphphanawu maaddiyagaa.

Toophphiya giddon daro heeratun mela carkkuwa hanotay de'ees. Hegaadankka wolaytta moottaa giddon de'iya cora allaanatuppe amaridaageeti garatiya carkkuwa hanotaara de'oosona.

Ha"i wodiyan daro heeratun xaaciyappe gujuwan heeraappe doorettida woppatettaa naagissiyageeti haggaaziiddi de'oosona. Ha maaddiya wolqqati bantta heeraa asaa wurssidi eriyo gishshawu xaaciya oosuwa darin maaddoosona.

Qidus gorgise giyo kuwaase kaassan citaa kaalettiya shengeta zerihuna. Ha citaa kaalettiya gadaaway kaalettenna mala hanettida wodiyaassi digettidoogaa erissiiddi des.

Cora yelagatti issi mala maayuwa maayagettu guyen de'iya aafuwa huuphiyan eqiddi sa'a duge xeelliyoode yiicoyanna hanees. Qassi asattu maayoy keehippe lo'ees.

Issi sohuwan xawula mala buquraara timaatimee kuuretti uttiis. Timaatimiyaassi meray tamaa bonqquwaa malatiyoogaappe denddidaagan kattennan qayye honccayidi miyaakko alennabaa malatees.

Issi biittan asay cora halchchuwaassi issito issito issi metoy merettikko woykko harabaassikka shiiqidi tobbees. Qassi asay harasaakka leemisuwawu woosa keettaa biidikka issippe uttidi qaalaa siyees.

Wogga wolqqaama keettay adil"e ciishsha meray girggidan tiyettidaagee de'ees. Sintta baggaara issi bitaniya misiliya massi molodoogee ba kushiyan kuwaasiya malatiyagaa oyqqi uttiis.

ha makiinaykka issi asphphaltte woykko shuchcha ogiyaara yiidi diyaagee awa biidi beettii? qassi ha makiinaappe guye bagaara diya heray awa heeree?

Talbba giyo darkko katta ayfe melanne awaxxiya heeran mokkiis. Ha katta ayfe dumma dumma qommo kattara gattiddi min harggiyaappe xalliya darkko katta.

Xaacetti bantta oosuwaa maayuwa qaarenan dumma dumma mitta qanxxiddi oosuwa ootanawu efiyooge keehippe malaalissiya ooso. Ubbakka xaacettu oosoy etta nashisses.

Orttodookise ammanuwa kalliyaa asay biiddi goynnanawu maaddiya ammano wogga lo'iya keettay beettes. Ha ammano keetta kare baggaara cora asay eqqis.

Guutta naati issoy issuwara bantta kushiya oyqqettiddi kaa'iyagettu giddon issi yelaga na'iya ettawu kaassa yootawussu. Naati irxxanne haaxxiya heeran kaa'osonna.

hagee nu biittee itoophphee baaburee adisaabappe juubute gakkanwu issi saminttan tammanne laaputto simerettees yaagiyaa erissoy xaafetti uttidaagee beettees. ikka bootta meraan xaafettiis.

Wolqqaama abbay beettiyagaa yuushuwan shuchchay woykko zaallay dooddi uttidaagaa gidishi ha zaallay kofoy de'iyogaa gidi uttidi awa biittaa heeran beettiyabee?

Naa"u macca asati eqqidaageti beettiyoode issina eqqin issina ayssi uttidaako oda? qassi uttida mishiriyaa ba issi kushiyaan aybaa oyqqa uttadee?

Ee! Guutta naata harggiyappe naagiya xaliya guutatettan mittissiyooge tuma keehippe ufayssidda kawo eqqottanne payatetta ooso. Guutta na'ay xaliya mittiddi aybba lo'i!

Uuttay ba giddon karbohaydireetiyaa oyqqida qumaa qommo gidishin appe kiyiya darobati de"oosona. Unccay, golay, itimayinne goodee uuttaa haashin beettiya murutata.

Meraykka lo"iyoo dumma dumma qottaara de'iyaa miyoo kattaa qommoti sa'aan micceti uttidaagee aybaa getettii xegettii? Eti de'iyoo sohoykka ayba getettii?

Wolaytta asaa onatettaa qonccissiyanne ezgganawu lo"iya yettata yexxida yelaga yettanchchatuppe amaridaageeti oonee oonee? Ha yettanchchati mayzza wogaa maarappe kiyennan yexxanawu aybaa aybaa koshshii?

Tumma tumma! Asi ba biitta banddira issippe gididdi xoqqu oottiddi bessiyoode biitte morkkiyawu bollay kokkores! Banddiray xoqqu giidi kaqqettiyodde ufayssay yeeses!

Asay ba son kaqqidi go'ettiyo wodee ehiido zaammaana wodiya qoodiyo buquray beettees. Ha buquray asayi issi sohuwa wodiyaara baanawu woykko issibaa wodiyaara oottanawu maaddiya buqura.

Keettay kolettidi sa'an laalettidaba milatiyoo sohuwaan issi mishiriyaa aybaa oottayda eqqadee? qassi a gixxido gurddiyaa meray ayba meraa getettii odite?

Dumma dumma kushe hiillan oosettida buqurati de'oosona. Hegeetikka oyde meran uttanawu asay samppaa daddiyogaadan daddi giigissidoogeetanne qassikka cora ciisshshati shiiqidi uttidaageeta.

Dumma dumma biittaassi he biittaa qonccissiya banddiraynne harabay de'ana danddayees. Issi banddiray awudekka ba biittappe hara sohuwan seeri baynnan kaqettenna.

Ajjoora soossoy arakkappe duge baggan bombbe baggaara ajjoora giyoosan wolayitta giddon de'iya mentte soossuwa. Ha soossuwa daro asay biidi xomoosis.

Taani zilaytti wolayttan beettiya moochche na'aa boorago gonggoluwa be'ada keehippe malaalettada aggaas. Ha sohoy be'iya uraa keehippe lo'iyanne biittee wogaa kaalliya yeletawu minttidi aattanawu maaddees.

Qilimmi uttida woraa giddon wolqqaama yashshiya soossoy di'oy duge simmidi goggiyogee beettees. Ha soossuwappe goggiya haattan dere asay waaruwa go'ettanawu danddayees.

Qumay asaa naati namisaassi miyoo hegaa xalaala gidennan wolqqaakka immiyaa waana koshshiyaaba. Zo"o shuraabiyaa maayida na'iyaa issi kushiyan kattaa sayniyaara oyqqada mankkiyan baarana hanawusu.

ichchashu asay mitan misimaariya gelissiyo karetta miishshay beetees. ikka darotoo giyaa heeran beettiyoogaappe daruwa asay ba keettaa keexxanawu daruwa maadees.

Nu qabaliyan ha laytti daro qommo puuteti asawu imettidosona. Hegeetuppekka issoy asayi wozanaa harggiyan sahettiyoodenne daruwa daafuriyo wode miikko irxxi oottiya paappayaa giyoogaa.

Ginddiya adussa caammata daroto yelaga macca naati wottoosona. Ha caammaa qommoy geesaa adusidi dumma dumma ambbaa heeratun yuuyiyoode etaara iita lo"ees.

Macca naatu huuphee diccana malanne puulattana hegaadankka huuphiya giddoykka shiccana mala tiyiyo corabati de'oosona. Hagee qassi huuphiya sarotettaassi keehippe lo'o.

Mittaappe masettidi giigida amarattida oyidee biittan uttidagee beettees. Oyidee asay daafuridi shemppanawunne uttanawu hara qassi sooni wottin keettaa puulayanaassi maaddees.

Layttan gutta gidida naati maarara uttidi bantta luxxido luxettaa baggaara de'iyaabaa paacettiidi de'iyaageti woysee? etikka ayibaa milatiyaa shurabiyaa maayi uttidonaa?

Giyaan issi zo'o kofiyiyaa wottida bitanee ba kushiyaa oyqqido dorssati qoodan woysaa gidiyaagete? ha dorssatu gateekka shammana koyyida asatuyoo woysee?

shuchchan yuushuwaa direttidi lo'iya meraa oyqqida karetta zo'onne adil'e cishcha meraara diya dirssay beettes. Wolaytta keettay cidiyaninne mittan ossettaagaa gishin ikka wolayttumaa qonccissiya miishsha.

ichchashantto kifiliya yaagiya xifatee maxaafaa bolli beettiyagawu meray ayi malatii? ha maxaafay giyan shammana giyaakko woyssu biraa ekkanaba inteyo malatii?

Natiray tukke xaliyaappe issuwaa gidishin ayyookka laqlaqiyaanne guutta cammana haniyaa qaanay de'ees. Natiray eremen mokkiyaa tukke xale gidishin issi issi hargetussikka xale.

Issi maata malatiya qalamiyan tiyettida carqqiya bollan issi paranjjattuwan xaafettida xuufee beettees. Ha xuufee banddiray awa biittaagaakko qonccissiyanne erissiya xuufe.

Donoy nu bollawu wolqqaanne ho'uwaa immiya karbohaydireetiyaara de'iya qumaa qommotu giddon moodettees. Posoosiyaan, woxiyaaninne hegaanne hegaa milatiya qumatuura walakki kattikko eta mal'ettees.

Kaamiya ogee kaametti hemettanawu maadiya daro dumma dumma ali'o miishsha kessiddi giigissiyo hemettanawu maadiya ogiya. Ha ogee asaykka mehekka hemettiyo ogiya.

Nuuni mittan kaqettida Yesuusaba odoos giya orddiyan xaafetta xuufetee kaqettido woossiyo keettan ammaniya asay qaalaa siyes. Diriiphphan sabanchchati yettaa yexxoosona.

Issi gooba goshshanchchay ba gadiya loytti goyyidi wodiya naagidi kattaa zerees. Gaashee daro goyettida gadiyan zerettikko asa ubbi malaaliyo keenaa ayfees.

Heera carkkuwaa hanotanne geshshatetta naganawu mittaa tokkiyoge kehippe erettidane bayratiyaa yoho. Ha'i wodiyan aybipekka aattidi kawottettay sintta xeeran xelliyonne halchchiyoobappe issoy puutiya tokkiyoogaa.

Aayiya yelu! Issi gooba macca gastta aayiya ba darkkon tokkiddo sawo maataa xommossiyaagetta issuwa issuwa bessiyoode tuma ayba ufayssi! Ha maataa sawoy siiriya qoqqoppees.

Baabure marccuwan irkkaasha gidida tunggan beettiya kaame qommo. Ha kaamee hamettiyoy lambban gidennan koorinttiya wolqqan yaanne haa simerettiya kaame qommo.

Kare biittappe asay yiidi giigissido ha qaxaappe ya gaxaa gakkida zarphphee beettes. Ha zarphphiyara asaynne hara woxxiya miishshati yuuyyidi harasaara bennan maraara kanttanawu maaddes.

Kaameekko geliyoo penggee dooyetti uttido meran bootta kaamiyaa beettawus. qassi ya baggaara matay de'iyoo soho milatiyaa adussa keettay de'iaagee beettees.

Keettay asaa na'ay ba oosuwan pee'idi daafuridi shemppi ekkanawu maaddees. Ha keettaykka keexettiyoy simminttuwan, shuchchan, mittan qorqoruwaaninne misimaariyan qassikka utulaara urqqaa munaqqidoogan oosettees.

Zo'o kacaama miizzee wodoruwa goochchiya na'ay mayyido gullotta shuraabiya meray ay malee? Aappe guyye baggaara diya wora giddon ayibi dii?

Mayzza ma"e wogan keeexettiya wolaytta meesho keettaa keexxanawu koshshiyabati aybee aybee? Ha meesho keettaassi de'iya minonne left miyyeti aybee aybee?

Naa"u macca naati guyye baggaara bootta maayuwa maayidi tukkiya essiiddi beettoosona. Salo meraa maayida na'ay gastta asati qassi issoy issuwaara haasayiiddinne tukkiya uyiiddi beettoosona.

Koorinttiyaa xomppee qamman qamman ambbatu giddo puulaa iita loyttees. Ha wodiyan daro ambbatun koorinttiya xomppee qamman qamman poo'idi ambbaa loyttees.

Gojoba bambbariya madaban madaban wottidoogaa matan qassi hara lomiyaaduwaakka wottidi bayzziyo taray giya giddon corasan de'ees. Hagaa malabati ogiyaa doonankka bayzettoosona.

Toophphiyaa kiike moconaa dottoriyaa Ahimada Abi daro kare biittaappe yiida imattata toophphiyaa giddon de'iyaabata bessiis. Askkaaddoy miittan ayfiyaa ayfee qommo gididi ka'in miyo wode pala mal'ees.

Ha"i ha"i keexettiya keettati xeellanawu keehipppe lo"oosonanne duussawukka hegaadan injjetoosona. Ha keettata hagaadan puulayidi keexxanawu dumma dumma buquratannen cora asaa wolqqaa koshshees.

Daro macca naati bantta puulaa naagiyo keettaa qonccissiya misiliya bollan de'iya xuufee woygi nababettii? Ha huuphphe keettaa geliyo sohuwan beettiyay aybee?

Asay xomosanawu go'ettiyo xoossi medhdhido gonggoluwaappe issoy mochchena boorago gonggoluwaa. Ha gonggoluwaa beni asay keettatto oottidi a giddon de'ido sohuwaa.

Arttisttiya Gaagga Siyumi ha wodiyan Wolaytta moottaappe aadhdhidi Toophphiyaa xekkan erettida yelaga yettanchcha. Gaagga Siyumawu hara sunttay Diiddi Gaagga geetettees.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti layttan layttan dumma dumma ammanuwa baalata bonchchoosona. Ha baalatuppe issoy yesuus kiristtoosa meechchaa qoppiyo baalaa.

Geesaara adussa arssa mishiriya karetta maxaaxxiriyaa wottada wolaytta wogaa maayyuwaa maayyada ha xeellada ayssi miiccayi? Ippe guyye baggaara de'iyaa mittay ayba mittee?

Guutta wodiyappe kase baggan toophphiyawu issi bagga gida uttida Ertera kawotettay qassi bana danddayido maataa go'ettidi toophpheera saruwan maaran danaagaa aggidi ay keessana qassi giid warettiyakko xoossay nuna ashsho!!

Naa"u goomaara de'iyaa asay i bolli uttidi issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu maaddiyaa buqueay bettiyaagee issi katta keettaa karen eqqiis.

Naa'u aayeti bantta kushiyaa miccidi keehii kayottidi yekiyageetinne ubbakka qassi issinne kushshiya oykkidi yehuwaa yiida karetta maayuwa maayida asay alliidi doosona. Guye baggaara daro asay bantta huuphphiya oykkidi yeekkiid de'oosona.

Mata layttatun hanetti kanttida asaa naata ubbaa bonccodan qoqqofida hanttaara koronaa gaasuwan luxiya naati haakkidi uttidosona. Ha ubba naatikka doonaa kammidosona.

Uyettiya geeshsha haattay zal"e keettaa karen issoy issuwa bolli dooretti uttiis. Haattaa miyyessan qassi zal"e keettaa naagiya asi zin"i aqiyosay beettees.

issi macca na'iyaa uttidaara ba huuphiya duge yeddada uttaasu. akka ba huuphiya boli daro hara karetta huuphiya qachcha uttaara beetawusu.

Dumma dumma wogaa qumati garssa baggaara yeechchaa bolli hiixettida kaattaa ayba kattaa giidi xeegiyo? qassi ha kattay awan beettana danddayii?

Issi jinsse kootiya maayida na'ay yaa simmi hakkamuwaa hiillanchchay ba bootta kootiya mayidi hokki xaafiyaagaa sinttan eqqidaagee ayibaa xeelliiddi dii? A sunttay oonee?

Giyay daro wode asay dumma dumma baassinne ba keettaassi koshshiyabaa shammanawu keehippe maaddees. Hara baggaara qassi issi bittaa dichchaassikka keehi maaddees.

Qoodan laappunaa gidiyaa kaattaa kattidi maanawu go"ettiyoo mooqiyaa sunttay ayba getetti xeegettii? qassi ha buqurati aybaa bolli uttidi beettiyoonaa odite?

Xoossay wodiyanne laytta laammin macca asay attuma asaara laggettidi gutaran eqqidi yeelli baynan haasayanwu gakkiis. Doonan cenggurssa aattada ba kaalettiyo eqqotta keettaa oosanchchatuyo kiita attayda deawusu.

Wolaytta biittan yelaga attuma naati sambbatan sambbatan ajooraa soossuwaa biyoogan keehippe allaxxi allaxxidi yoosona shin he naata ubbato biyoogee salettenee?

Dalqqidalqqiyaa puulattida lo'iyaa maataa giddon bonccuwaara xeellanawu amoyiyaa tokettida puutee ayiba mittaa qommoo? Ha puutiyaappe yabaggaara haa yiidi de'iyaa asi macceeyye attumee?

Dalbbo geeshsha gabireeliya woosa keettay keehi erettiyanne qassikka asay ba xoosa woosiddi paxxiyo anjjettidda soho. Qassikka daro hargganchchatti yiidi paxxiddi biyo geeshsha soho.

Cora wolaytta attuma naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi kushshiyan dulla tooranne dinkkiyaa oyqqidi duridinne lekiyaa kaa'idi deosona. Hagamala sohuwan eqqanawunne peanawu darotto wodiyaanne saatiyaa koshshees.

Ubbikka issi mala hanotan naxalaa huuphphiya gullottidi issisaa shiiqi uttida asay inttiyo ay oottiyaabaa milatii? Laa ha maata meraara walaho qamisiya maayada kaameeraara eqqida qazzaziya ayba lo'ay?

Dumma dumma araakiltteta waatidi tookkidi appe go'aa waatidi demmanaakko giyagaa kase tokettida murutaa shiishshidi leemisuwa bessiyogee sintta oosuwssi baaso gidana danddayees.

Ogiyaa giigissiyaa asay maarara oottiyoode he asaa giddon issi bitanee ba kushiyaan oyqqi uttido ooso miishshaa sunttay ayba getettii oonee eriyay?

Ha"i wode ehido kaameti keehin lo'iya zammaana hanotan giigidaageeti yiidosona. Beni nu aawatu wodiyan hagaa haga malabay baawa shin xoossay galatetto nuna darobaa bessiis.

Xoosso! laa nu heeran Baaraa godaa gadeen ayba lo'iya gaashee mokkidee? Ay hegaa xallee ubba muuzzeekka xeellin xeella xeella giissennee?

Ciishshay issi heera woykko issi kawo ooso keetta heera puulayannawu maadiya sawiya woykko lo'oy peenoy de'iyo dooza. Ha doozay keehippe puulayees.

Wolaytta dere asay beni wodiyappe doommidi dumma dumma yettaa miishshat ba kushiyan medhdhidi go"ettiiddi takkiis. Ha yettaa miishshatuppe erettidaageeti karaabiyanne diittaa.

Otoy hagaadan oyqiyoosara issippe merettiyo wode taani kushiyan oyqqada hemettiyaakko ixxikke. Gidoshin koyro urqqaappe haga otuwa mexxida asi ayba pala asa gaane.

Kase gala kililiyaappe yiida seeraa naagissiyaageetu gadaaway yiidi nu biittaa seeraa naagissiyaageeta shiishshidi darobaa zoridi bis shin aybaa aybaa zoridee?

Ha yelagee Huuphiya zo'ettidaagee suyiqiyaappe shamettiya qalamiya haattan maaridi tiyoogaa. A qassi puulaa annaaciya bessanawu koyyada asaa sinttan hemettayidda dawusu.

Misiliyaa bollan de'iyaa corabatuppe giigida ha mal'o qumaassi sunttayi ayibakkone oda? Ha mal'o qumaappe guyye baggaara shaate malatiya buquran de'iyaage ayibee?

Wolaytta sooddo ambban daro juuse keettatun daro asay juusiya ufayttidi uyees. Ha ambbaa asay darin uyiyo juuse keettatuppe issoy maariinaa juuse keettaa.

Xoqqa luxettaa eqotatun dumma dumma haggaazaa immana mala wogga wogga keettati keexettoosona. Ha keettatuppe gujuwan dumma dummabaassi go'iya mittatikka tokettoosona.

Keehi awaxxiyaa bone wode bazzo giddon de"iyaa mitta melissayi ayiba gidanee? Ha melida woraa giddon cora do"ayi geesaidi daana danddayii?

Naa'u tohuwan hemettiya guuta kaamiya woxxiyo wottay carkkuwappe darees, xalahe woxxa woxxawusu. Ha guuta kaame dirbbay asaa muliyakka keehippe malaalesinne huuphiya oyttiyaba.

Keehippe puulatti uttida daro biray kiyidi giigissido keettay xeelliyoode darin lo"ees. qassi gidduwaan ciishshati de'iyaageti puulaa keehippe gujjidosona keettasi qottaaraka issippe.

Puuttoy kaymma aayetti bantta kushe hiillan suuqqiyo mela woykko ho''iya heeran mokkiya dooza. Ha doozay dumma dumma maayuwa murutatta medhdhanawu maaddees.

Toophphiya qaale hiwoote woosa keettan wolaytta qaxanaa qaale hiwoote woosa keettaa daashshay dumm dumma dichchaa oosota oottiiddi de'ees. Ha oosotuppe abbee baynnaageeta kaafiyogee sintta xeera ooso.

Issi bootta kaamee woxxiiddi diyageenne appe miyye baggaara motoree beettees. Asay kaamiya bolli uttidaagee doonan uttiis hagee iita ayssi giikko wottay darikko ooggees.

Nu toophphiya xaatta moconaa ayissiya dotoriya ahmeda abi nu biitteessi darobaa oottidaagaa. Qassikka ha wodiyankka toophphiya biittaa ushachcha kushiyan oyikkidi kaalettees.

Karetta, adil'e ciishsha, maata meranne zo'o Meray de"iyoo banddiray godaa bollan kaqettis Garssa baggan booxxi ekkiya sihuwan benishangul gumuze dalgga manttiyaa yaagiya xuufe bolla baggan kaqettida banddiraa qonccisses

Keetta qommuwaappe issuwa gididi daasiya geetettiyogan asay uttanaassinne dumma dumma sohotun kattaa uttidi maanawu maaddiya hooteeledan go'iyaa soho. Ha sohoykka keehippe injjenne giiga soho gididi maaddeees.

Daro mittaanne kattaa ayfeti issi zal'e bootan beettes. Zo'o sunkkuruutoy anccidi woykko woxan daaxxidi yeggin katta mal'ettiya tokkin mokkidi gakkiya kattaa ayfe.

Yelaga naati kattaa mi siimidi bantta doonay peenotenna mala giidi coommiyoo issi pala mal"iyaa masttiqay de'es shin he masttiqaassi gatee aappuneshsha?

Wolaytta garssan issi issi ganddattiyaa sohotuura asaa keettay keehippe haakihaakkidi de'iyaagee he heeraa asay issibay gakkiko asaa keehippe meteneeshsha ?

Issi xaassaa miyiyaan shayiyaa tigiyoo burccukuwaa bolli tigetti uttida ushshaay beettiyaagee karetta meraara de'ees. ha ushshay qassi uyiyoode keehippe mal"iyaaba malates.

Kaamee asaa woykko miishshaa issi sohuwappe hara sohuwaa elle gattanaawu maaddiyaaba. Mittay asaassi daro qommo go'aa immees hegeetikka:- keettaa keexxanawu, eettanawunne kuwaa woykko awaappe attanawu maaddees.

Cora miizzata galbba pooshshi kessiichchidi kallo essidogee kare biittatussi yedettida meheti ishatamanne oyiddu miiloone doolaariyaappe bollay beettes. Ha ubbay etassi ayissee?

Wogga sayniyaa bolli naa"u asay ubba min wuriyaaba malatenna qumay ka'idi maanassi giigi uttagee be'iyoo wode waatadaka ma ma ges!

Wolaytta biittan daro goshshanchchati bantta gadiya dumma dumma kushiyan oosettida miishshatun oottoosona. Ha kushiyan oosettida buquratunkka oottidi bantta keettaa kalissidi ayssoosona.

Nu luxetta keettay shuchchan dirssaa diriyoo wodiyan luxanchcha naati ubbay siiqettidi he oosuwaa maadettidosona shin he dirssay awde wuranaw de'ii?

Darotoo asay dumma dumma yeletaa gallassaa gidin gelettidonne ekettido layttaa bonchchaaanawu puulattidanne injjetiya sohuwa koyees. Ha.sohotikka qassi daro marccuwa giigoosona.

Diriiphphan uttada yaa'aa kaalettiyaa maccaasiyaa maayido dungguzzayii iiraa keehippe puulattidi lo'ees. ippe guyye baggaara xaafettida xuufee Wolayittatto doona gidiyaako xeellanawu ufayissees.

Wolaytta dichchaa ispportte citay beetiyaagee sa"aa boli issoy uttidi kushiya denttin qassi issoy eqqidi biidi beetees. Ikka adil'e ciishsha malattees.

Kattanne ushsha keettaa. Ha keettay asay ulobaa zorettanawu, ba namisawu maanawunne ba huuphiya shemppissanawu asay issippe shiiqanawu maaddiya sohotuppe issuwa.

Otuwaa giyoogee urqqaappe hiillanchchatu kushiyan giigiyaa kattaa kattanawu qassi hara maaduwaakka immiyaa so miishsha. Dariyaa baggaa ha otuwaa ambbappe ganddan demmeettees.

Issi yelaga ordde bitane ba kushiyan cenggurssa xoqqu oottiddi sissiya zammaana miishsha oyqqiddi qonccissuwa imees. Ha bitaniya sinttan cenggurssa duuqiya miishshatti de'osonna.

Meran maata mera gidida guye baggay de'iyoo woraqatay de'iyoo sohuwaan issi guutta na'iyaa ba kushiyaan huuphphiyaa tiyettiyoo qibaatiyaa oyqqidoogaa sunttay aybaa getettii?

Caammay tohuwa woykko gediya iittabaappe naagiyanne puula gujjiya pabirkka miishsha. Ha caamay qassi dumma dumma galbbappenne meretta ayfetuppe zamaana ogiyan giiges.

Maatay miizzay miyo dozaa qommotuppe issuwaa. Muuzee ba giddon vaytaaminiyaa oyqqida cora ataakilttetu giddon moodettiyaagaa gidishin Toophphiyan dumma dumma heeratu asay A ba gaden tookkees.

Issi issi asay bantta keettaa yuushuwaa diranaw miishshay xayidoogaappe denddidaagan qarxxan diridoogee wolqaama iray bukkiyoo wodiyan kunddi kunddidi eta ayba waayisses giidetii!

Ambbaa giddon beettiya hooteeliya woykko quma keettaa geetettiya sohuwan quma maanawu yiya asay uttanawu geeshsha sohoynne injje oydee giigidi naagees.

Bashee hiillanchchiya urqqaa munaqqada medhdhada a bollan saxaa wotta xuuggada kessiyo buqura. Bashee asay shaashshaa shaayanawu, oyittaa uukkanawunne buddeenaa tiganawu maaddes.

Samppay asa naati qumma wottidi maanagappe aruwanikka issippetetta qonccissanawu go"ettiyoogaba gana danddayettees.I daro dumma dummabatuppe meretees qassikka awu de'iya maddoyikka hegatton cora.

Bantta huuphphiyaa pashikki oottanwu naa"u maccanne attuma yelaga naati qoometti eqqido sohuwappe guye baggaara beettiyaa ajjooraa soossuwaa yaagiyoogee awan bettii?

Maataappenne mittaappe keexettida keettaa karen eqqada issi kushiya pude hegaadankka qassi issi kushiya duge yeddada ba ufayssaa shaakkaydda dawusu. Qassikka mela gediyan hemettawusunne hadiyaakka maayaasu.

Toophphiyaa aysiyaanne kalettiya huphphe mocona Dokteriya Ahmada Abiy banaara deiyaa asaara dalga manttiya xomosuwawu bosan mokettidi de'ees. Dere sarotetta naagisagetti sarotta immidi deosona.

Taani issi soha manddara biyosan gidin nu soonikka zemmppi ekkiyo oydiya demmikko utta aggays. Ubba qassi zo"o meran tiyettida oydiyappe elle denddikke.

Issi keetta giddon dumma dumma macca asay banttana lil'idi loyttanawu go'ettiyo qibaatetti, huuphphiya meccettiyo shamppotti, qassikka sawissiyabaati beetteesona. Ha ubbappekka qoncciyan qassi issi maata mala pilastiqiyan kumidabay aybeeshsha?

Issi macca na'ee lo'iyaa gediya bolli sagayuwaa attada pootuwaa denddasu. I gediya cuggunttaykka qalamiyam woykko zo''o qalamiyan tiyetti uttiis. Ha na'ee gediya pootuwaa denttido gasoy aybisee?

Diidii gaaggi wolaytta biittaa qonccissiya dumma dumma yettata zammaana ogiyan yexxiyogan erettees. Ha yettanchchay yettaappe gujuwan wolaytta wogaa maayuwa maayiyogankka erettees.

Naa"u macca naati gifataa manddaray daamoota deriyakko giya xuufiya achchan dungguzaa macaraa oyqqidi eqqidosona. Eta naa"aa meraykka daama shin puula.

Issi aaway adil'e ciishsha malatiya maayuwa maayidi heezzu achchaawa oyidiyan uttidaagaa a maccaasiya duge hokkada meeccissayodda dawusu. Shin a ayissi hokkadee?

Wogga keettaa miyyiyan de'iyaa puulattida al'o mittata awan miziyoogaappe eta haattaa ushshidi dichchiyaakko keha. Boniyaappe denddaagan maatayikka melaagee uttanaassi ufayissenna.

Woosa keetay asay godaa goynniyonne woossiyo soho. Hachchi nu woosa keettan issi na'ay azimaachchiya mazamuriyan goynissishin daro asay ayyaanan kumidi yeexxees.

Zannaqa keettan asay issisaa shiiqidi bantta ulobaa haasayiiddi uttidi miiddinne uyiiddi doosona. Oyidee asaa naati uttidi shemppanawu qassikka deskke wottidi maanawu maaddes.

Kaamee asaa naati issi sohuwappe hara sohuwa simerettanawu keehippe maaddiyanne wodee ehiido injjenne al"o tagaa miishsha. Kaamee kare biittan merettees.

Keehi adussa gidida kaamee biyoo ogiyaa miyiyaan de'iyaa xekkaara de'iyaa keettay ayba meran tiyetti uttidee? qassi ha beettiyaa sohoykka awa heeraa milettii?

Dumma dumma upuupati lo'iyaa meran punetti uttidaagetu meray aybaa milatii? Qassi garssa baggaara de'iyaa naa"u asay uttanawu giigida oydiyaa meray aybee?

Puulati uttidda ambban daro kaametti de'iyaagettuppe wurssetta woykko ubbappe guyen de'iyaa kaamiyaa meray aybba malatti? Qassikka kaametti de'iyo ogee aybbippe oosetti?

Beni wode wolaytta biitti ammanoy gakkana mala koyro baaxiyaa baaxettida ammanuwaa aawatunne aayetu sunttay oonee? Etikka qoodan muleera woysaa gakkiyoonaa?

Kaame asaanne dumma dumma buqura caaniddi woykko tookkiddi efiya lambba uyiya zamaana wode ehiido togga miishsha. Qassikka keehi haaho ogiya hemettana danddayes.

Luxanchchati luxetta keettan luxissiyaagee luxissiyo wode bantta kahaa immidi kaallana koshshoosona. Qeeri naatanne macca naata luxissiyoogee Toophphiyaa dichchaassi baaso gidanaagaa kiike moconay erissiis.

Naa"u goomaawu motoree wodiyaanne wolqqaa qoraphphanawu maaddiya zammaana toga miishsha. Motoriya oosoy ha wodiyan daro yelaga naati dosiyo ooso qommo.

"Skinnoner" yaagiya xifatee beettiyaagee asaassi keehi lo'iya woraqataa boli xaafetti uttiis. Ha xifateekka aybakko eranaassi eessuwan coo danddayettenaba asaassi malatees.

Habashaa biiraa yaagiyoge keehippe daruwaa uyikko asaa sakkarissana danddayii? A ubbato wonttan wonttan paci baynnan wolqqaappe bolla uyikko maaddiiyye qohi?

Postta keettay simminttuwaappe, ashawaappenne shuchchaappe oosettidi asaassi kiitaa aattiya keetta gidiyogan go'ees. Qassika bootta meran tiyettidi hara keettaappe dummatiyogan daro go'aa immees.

Sayyita gidin tukkiya qassikka maattaa woyikko lawuziya gidin muuqiya kattidi tigin mishiwa yeddennaadan daro saatiya takissanawu maaddiyagaa. Ha buquray "paaramusiya".

Issi haattaa taman wottidi penttisiyo miishsay diyaagee beetees. Ha haattaa pentissiyo miishshay diyaagee asaassi keehi daro go'aa immiyoogaappe aadhdhidi qassi mishshaakka immees.

Daro luxetta keettatu shuure giddooninne dirssaa bollan dumma dumma kiitaara de'iya xuufeti xaafettoosona. Ha xuufetuppe issoy booluma luxettaa ubbaassi giyagaa.

Paray toggidi haahosaa manddaranawu go'iya so medoosatu giddoppe issuwaa . Yeehuwaa baliyan, bullachchan, qaxxaran, shankkan hegaanne hegaa mala sohotun paray togettees.

2018 annaace layttaa doometta kaassatuppe wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citay naa"u kaassata maaraara xoonettiis. Ha citay wolaytta sunttay salo gufantto xekkan xeesettanaadan gita beeraa bessees.

Toophphiya giddon de'iya dalgga manttetuppe issuwa gidida Gambbeella dalgga manttiya banddiray beettees. Ha banddiraassi merayikka karetta, maata, boottaa bolli awaa ayifenne zo'o mera gidiyogaadan qoncces.

Wolaytta moottaa giddon de'iya dumma dumma deretun maata mera ashuuraa oosoy doomettiis. maata mera ashuuraa oosoy doomettido deretuppe issoy humbbo allaanan de'iya solkkuwa deriya.

Asaa naati bantta shemppo wodetun beside allaxxanawu injjetiya sohoti ay mala sohotee? Ha allaxxiyo sohotun ay mala allaxxissiyabati de'anawu bessiyonaa?

issi wolaytta wodala ganjjiyaa mantta taakela abineeti dere asaasi isporttiyaa naqaashshaa odiidi de'iyaage bulla kootiyaaranne zo"o karabaataa ba qooriyaan qachchidi odiidi de'ees.

Oyddiya bolla uttidda daro xuufetti xaafetti uttido woraqatta meray aybba malati? Ha woraqattaassi huuphessa bagan de'iyaa arumay awa eqota qonccissiyaage?

Di'oy meeccidi sagadaara duge efiyaagee Des. Ha di'oy asaa naata woranawu woyikko medoossaa gidin garden tokkidobaa qassikka keettaa shokkidi efiichches.

Mittati nu heeraassi immiyo cora maadotuppe biittay di'uwaan meecetennaadan teqqiyogee issuwaa. Mittati loyttidi de'ikko nu heeraa carkkuwaa zuubbarssay giiganawu danddayees.

Wottanchchatussinne kuwaassiya kaassanchchatussi hara asay wottiyo caammaappe dummatiya caammay de'ees. Ha caammakka eti qassi daroto kaa'idinne woxxidi xoonikko woytuwaa ekkoosona.

Lo''o gaden gakkida banggaa be'iyoode tana ma ma gees gaasoykka banggay asaa bollaa kooliyaannee minttettiyaa quma qommotuppe issuwaa. Lo'o baacan maataa buucciyoogee tana ufayssees.

Kafo sheeshsha gididda atuma kuttoy ba qefiya pudde essiddi goynna qaattiddi waasanna hanees. Ha kuttoy zo'onne qassikka karetta meray de'iyooga.

WMC yaagiyo xuufe a bollan xaafettido malaatay de'iyagan likke gidiyoga qonccissiya malattay de'ees. Ha malaattay wolaytta media gaytotettaa qonccisees. Haga ta hachchi hagaamala malaataa beaysi.

Masqqaliyaa malaatay beettiyoo sohuwaan qorqqoruwaa bolli xifatee de'iyaagee beettees. qassi ha xifatee ha masqqaliyaa malaatay aybaa qonccisiyaakone keehippe naqaashiidi de'ees.

Issi yelaga na'iyaa bootta caamaa wottada hegaadankka adidhdhe ciishsha mera malatiyaa suriyaa gixxada silkkiyaa xeellawusu. I miyyiyan issi maccaasiyaa zokkuwaa zaarada utta wottaasu.

Pepssiya giyo alkkoolee baynna ushshaa giigissiya paabirkkay toophphiya biittaawatussi dumma dumma daagaa ekkidi yiis. Ha ushshaa uyiyageeti bantta qaadaa maaran dumma dumma woytuwa ekkoosona.

Kushiya meecettiyo buquray paabirkkan merettiya kushiya ubba qassi hara bolla kifiliyanne so giddo miishshata meeccanawu maadiya buqura. Ha buquray shugo miishsha.

Issi issi macca naati bantta huuphphiyaa keehippe puulayidi dadissi ekkidi hemettiyoogaa be'iyo wodiyan he huuphee he naatuura ayba lo'ees giidetii?

Hayilanddiyaara uttida haatta guyyessan diya woraa giddon ay mala medossati daana danddayyosona gi qoppeetii? Ha hayilanddee aappun litiro haatta oyikkanawu danddayii?

Kaamiya asay biittan bululiyaoogaappe xalla gidenna. Hegekka goshsha oosuwa, waruwa, kattaa shiishiyoogappe hegappe denddidaagan asay wodiyara woxidi de'iyoo duussa lamanawu lo"o ogge merettiiddi de'ees.

Ha sohuwan de'iya mittaa ayfee maanawu maaddiya mittaa ayfetuppe issuwa gidida paappaya giyo mittaa ayfiya. Paappaya miyo wode wozanan irxxi geesi.

Hagee galbbaappe paabirkkan gelidi merettiyogan asay gediyan wottanaassi daroppe go'ees. Hegaa xalla gidennan gediyawu puulaa immiyoogaaninne itabaappe naagiyogan go'aa bollan pee'ees.

Issi yelaga na'aa miyiyaan bazo heeran de'iyaa mitta giddon eqqidaagaa miyiyaan issi kawuwaa seeraa nagissiyaa xaacee aybaa oottiidi de'ii? ha na'ay de'iyoo sohoy awa getettii?

Isiponjjiyaappenne mittaa maashiiniya massidi hiillanchchiya medhido oyidiya. Ha oyidee darotoo daafurida asay uttidi shemppi ekkanawunne ba huuphiya shemppissanawu keehi maaddes.

Laa kataman keexettiya issi issi keettay asa keetta gidennan saluwa keetta malatees. Tanakka qassi hegaa mala keettaa bira demmiyode keexxa keexxa gees.

Keehippe teeridi holjjoji uttida mangguwa hara mitta ayfetuura issippe doori wottidooge be'anawukka keehippe lo"iyaaga bayzziya asi ooneshsha? Qassi issi kiluwaa gatee woyseshsha?

Biittaa kallotennamalamiittaa tokkiyoge keehin maaddees. Miittaa tokkiyogee biittawu irxxa, irray wodiyan bukkanawu carkkuwaa hanotta lammees. Hegaa gishshawu irray saluwappe wodhdhiyo wodiyan puutiyaa tokkiyowodiyan diccana gakkanawu naagaana koshshees.

Macca naati bantta som'uwaa tiyettanawu go'ettiyo miishshay beettes. Hagaa malabay xayikko gayis taani ubbatoo ayssi giikko macca naati bantta som'uwaa loyttayis giidi urqqayoosona.

Amaaratto doonaa luxiyoo maxaafaa, a guyye baggay bootta gididoogee beettiyaagee woyssantto kifiliyaassi giigidee? Qassi ha maxaafakka giigissida asatu qooday woysse?

Xoossa geeshsha maxafay keehippe wolqqama xoossa qaalay xaafettiddo geeshshanne wolqqay maxafa. Ha maxafay daro amanuwa kaalliya asatussi baaso woykko denddo.

issi bitanee diyaagee tana deree ayba lo''ii? qassi assi kushee xoqqu giidi paranjjaa gididi diyaagaassi ayba lo'ii? pa ayba pala lo'ii?

Miizzaa wodoruwan qachchiyogee miizzay awanne beennaadan biikkokka wodoruwa dadidi zaaranawu maaddes. Ha wodoroyikka uuttaa haashidi kessido golaappe woykko madaabbariya sharaappe oosettes.

Amaratto qaalaa doona pogotoo qaala giyaa koyro kifiliyaa tamaaretu maxaafaa giyaagee amaretto qaalan xaafeti wottiis. Ha maxaafa tamaareta amaarattuwaa luxissiyoogan eretees.

Gediyan wottin dumma dumma nu gediya qohiyaabaappe naagiyaa caammay de'es. Ha caammaa qalameekka qitaa danddayiyanne nu wodiya meecciiddi wurssennaadan elle qitattennaagaa.

Nu biittee toophpheera kanttidi goggiyaa abbaa haattay de'iyaagee keehippe lo'iyaagaa issi issi asay allaxxanaw he sohuwaa biidi allaxxiyoogee ayba lo'es giidetii?

Cora asay issi sohuwa shiiqidi puutiya tokkanawu giigida pesttaalliyan biittaa likki likkidi kunttiiddi de'oosona. He puutee gakkiyo wode shoddidi tokkeettees.

Xaace ba oosuwa maayuwa maayddi asaa buqura wuuqidda kayssotta oyqqiddi wogga dullan shooshshadan sho'iyoode dagam tawu shaya duutis. Qassikka issi issi asay afutta holssu oottigis.

Darotoo hayqqida asaa goozzidi moogiyoo apalaa shamiyoo keettaa giddon de'iyoo wode a meraykka zo'o gidido gishsha kanchchiyaa tani be'anawu dossike!

Boyyee ha wodiyan Wolaytta heeran de'iya daro goshshanchati tokkidi appe daro go'aa demmiyo quma. Boyyee nu bollawu wolqqaanne ho'uwaa immees.

Ha sohuwan meqqida woykko moorettida kaamiya giigissiya naati de'oosona. Kaamee moorttiyonne. meqqiyo wodiya naagenna eesuwan eesuwan bessanawunne pilggissi xeelissiyogee keehi koshshiyaba.

Issi keettaa asa gidiyaa oyddunasati issippe eqqodi ha xeeliyaagetuppe heezzay macca gidikko attumaage aappune? Ha attumaage qassi etaw aybbe ?

Cora mittay de'iyagaa mataara kaamee hemettanawu gidin asay hemettanaassi injjetiya ogiya kawoy giigissi wottiis. A bollankka poo'ana mala. xomppeekka de'ees.

Hachchi taani katama kiyada yuuyya ekkana gaada ta laggiyara biishin na'a issoy maayo keetta biidi issi lo'iya suriya shammiis. Yaatin wontto shammana gaada aggaas.

Bootta meray de'iyo tukkiyanne hara ho'o ushsha uyanawu maadiya miishshay keehi daro go'a immiya so miishshatuppe issuwaa. Ha buqurayikka darotto tukkiya uyanawu maadees.

Fiqre quma keettan zammaana hanotan ka'iiddi de'iya qumati kushiyara ma ma goosona. Ha qumata miyo wode mal'eesi shin qanxxana miishshaa siyiyo wode shaman deexxees.

Tigiraaye dalgga manttee Toophphiya kawotettaara maayettidi de'iyogaa doommidoogee keehippe ufayssiyaba. Ha dalgga manttee beniigaadan olettiiddi hanno gakkiyakko ooni shemppoora de'aneeshsha?

Wolaytta asay mayzza ma"iyappe doommidi ba kushiyan giigissidi go"ettiiddi takkido so miishshati aybee aybee? Ha so miishshatuppe zazzaree ay maaddii?

Issi attuma yelaga na"ay ba huuphiyan karetta qophiya wottidi wolayitta banddiraa meran merettida pooxaa maayidaagaw meray ay malee? Aappe guyye baggara aybay aybay de"ii?

Boottabaa bollan samaayiyan xaafettida xuufee " yesuusi diyogawu de'oy des" giya xuufiya xaafi wottiday oonee? Ha xuufiya guyyessan diyaabay ayibee?

Adussa sohuwa cenggurssaa gattiya yettaa miishshati asaa daroban maaddiiddi de'oosona. Ha yettaa miishshati daro miishshaa ekkiyaba gidikkonne daro asaa issitoo sissanawu maaddoosona.

Bazzo ogiyaara buquraa ba'idi manddariiddi de'iyaa gaameelatu qooday aappunee? Ha manddariiddi de'iyaa gaameelatu giddon kaamee hemettiyo ogiyaappe gaxa baggaara hemettiiddi de'iyaa gaameelati aappunee?

Cora qommo mittaa ayipeti dumma dumma meraara diyagee qayyeenne ka'ayikka de'iyaagee xeelliyoode keehi yeemoyes. Gido shin ha eta giddon laaletta woraqatay ayibee?

ha sohuwan beettiya soopay diyage pala lo'iyaa carqqiyaappe oosettees. qassi ha carqqeekka giyaa giddon bayzzanaassi shiishshido puuttuwaappe merettidi giigiyoogee erettees.

Toophphiya kiikke moconna Ahmeda Abiy ba cenggurssa xoqqu oottiddi lo'o oosuwa oottidooga yootiyoode siyiya asay ufayssan kushiya baqqees. Ha kiikke moconay malaala oosuwa oottes.